N nyɛla do so mini nachimbila ka nachimbili maa pili zipiligu ka chɛri doo maa zuɣu ka zaŋ tanpiɛlli pili doo maa ka o so neen sabila o gbaya polo ka ʒi kuɣu zuɣu ka o chɛri o zuɣu

N nyɛla bia ka o gbubi luŋ ʒiya ŋmɛra ka di luɣa ni ka bin nyɛlisira dibaata tabi tabi li ka bihi piɛ n gilo ka ninkuri yino ʒiya ka so chinchini

N nyɛla paɣasaribila ka o so sikɛti buluu ka zaŋ bin buluu n piri o boɣu o yɛli ʒɛya ka zaŋ zipiligu tam o zuɣuni ka so ʒɛ o nyaanga ka gbuni maik ka gbubi ap and daawn ka so ʒɛ o nudirigu polo ka gbubi bood shɛli paɣa n nyɛ o ka niraba pahi bi zuɣu ʒɛya

N nyɛla paɣaba mini dabba kuligu ni ka paɣa so zaŋ roba tahali buluu n niŋ zaham ka roba taha buluu dibaa ta ka di gba tamya ka zahama bɛ dinni ka giriin waan shɛli gba tamya ka zaham biɛni

N nyɛla Paɣsara ayi ni zaya ka yino tabi o shee labisi o nyaanga ka yino zaŋ o nuhi ayi n tabi o shee ka zaŋ bini so shee ni ka bɛ za tii gbuni ka zaŋ liiga dibata pa mii zuɣu ka tahali za bɛ tooni

N nyɛla shikuru bihi ayi ka bi nyaɣa baaji nim bi nyaansi ʒɛya ka chɛchɛ do tiŋa ka so do dizuɣu ka so mii tee ʒi tiŋa ka kuhura ka so mii gbaya ka yɛ liiga dozim ka dihi o puli n mala ka so mii gba ʒɛ zuɣusaa ka kurim tiŋa ka yɛra

N nyɛla ŋarim dibaayi ka di bɛ kom ni ka zaɣ yinga puuni ka niraba ayi bɛ dinni ka tahali taɣaya ka zaɣ yinga ni ka ninvuɣu yino bɛ dinni ka di bɛ kom puuni ka tihi piɛ n gili kom maa

Baajira ni n bɔŋɔ maa kabood maa nyɛla zaɣ piɛlli ka gilaas maa filim maa nyɛ zaɣ piɛlli ka faan maa mii nyɛ zaɣ sabinli ka baanjira ʒɛ di puuni ka shinshaɣu ʒɛ di nudirigu zuɣu